assalamu aleykum musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jenayyi <hesitation> musibɓe tedduɓe ko yewtere men ɓamtare ndeema ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon banimoon debbo ɓinguel yummoon Coumba Hammady Ba e to karallagal ko Oumar Sall nden noon musibɓe tedduɓe yewtere men ɓamtare ndeema hande toɓɓere men fewti ko e guddugol série manam théâtre plus caggal nde en jewti jewte sappo e ɗiɗi hande woni yewtere nde ganduɗa ko cloture série 2 nden noon yewtere men ɓamtare ndeema ɗo e halirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi tawa ko ballal Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral AMC affaire mondial Canada ɓennore ñande aset wabtu nogas e gohoɓijo <hesitation> wabtu nogas ha wabtu nogas fawa hojomaji capanɗe tati <hesitation> artire ñande talata wabtu sappo e gohoɓijo ha wabtu sappo e gohoɓijo fawa hojomaji capanɗe tati musidɓe tedduɓe en keɓino udditde sondage e 32 824 45 59 kono kadi <hesitation> hande yewtere nde en guditantu bandiraɓe ɓoggol ngol monikala nodda e 33 966 11 99 nden noon namde men to banggue sondage koni sifori mbiɗen ko holto keɓaton ndiyam ɗam dosirton guese moon so woni ko ndiyam tooɓo ñoƴƴe goho so woni ko ndiyam forage ñoƴƴe ɗiɗi so woni ko ndiyam e fannu goɗɗo ñoƴƴe tati caggal ɗum ɓe mbi holno jiruɗon jaɓɓal worɓeɓe e théâtre mo kettiɗon o nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ngal ɗo namdal wonno namdal sondage e yewtere men yawtunode nden noon musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde remoɓe e awoɓe e aynaɓe Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema tawa ko ballal Allah e ballal RRI radio rural internation e ballal AMC affaire mondial Canada bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe emin ciftina on hono corona :ffra virus woni COVID 19 nana ɗo ɗoftoɗen goɗɗo diral ngal coɗoɗen juuɗe men ha laaɓa ndiyam e sabunde so en jalti e galleji men so en garti e galleji men kabɓen masque keji men e kala saaha ha tengti e nder pottitte ɗe ngesoɗeɗe nana ɗo ngesoyoɗen danden ɓesguji men danden hoddiɓe men kisen e rafi corona virus woni COVID 19 bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema en jetti Allah no fewi caggal nde mbiɗen série 2 théâtre plus wonno en kettima jewte sappo e ɗiɗi ko hande ndeɗo yewtere woni yewtere uddirde série 2 théâtre plus kono noon théâtre plus hande en jewtino gueɗe kewɗe ma en ciftanor bandiraɓe toɓɓe ɗe jewtunoɗen ɗe manam en jewtino les violences les types de violences basées sur le genre manam musallaji pawaɗi e yimɓe e siifaji ɗin musallaji caggal ɗum ɓe mbi les violences basées sur le genre en agriculture manam musallaji pawaɗi e yimɓe to banggue ndeema caggal ɗum ɓe mbi structuration des associations communautaire les procédure de formalistion organisationnel manam darnugol pelle rendo e laabi keftinirɗi ɗen pelle caggal ɗum ɓe mbi développement de l' entreprenariat agricol féminin ɓamtare heɓino gollagu fannu ndeema rewɓe caggal ɗum ɓe mbi aménagement des terres la gestion sociale de la communauté manam woni kutorogol leydi e kisnal rendo caggal ɗum ɓe mbi aménagement des terres les facteurs traditionnel qui broq <hesitation> qui bloque les femmes woni kutorgol leydi gueɗe adiyankoje kaɗoje rewɓe to banggue leydi bandirɓe musidɓe tedduɓe mbiɗen ha joni ko sécurisation et gestion durable des périmétres maraîchère des femmes manam denka e kiisal dumigal leyɗele ndeema sewo sewoji rewɓe caggal ɗum ɓe mbi la gestion rationnelle des terres manam kisnugol gaam huutorade leydi

manam jawɗele orojojeɗe holko wattinta manam holko waɗi ene battina e rewɓe ɓe to banggue guese munen caggal ɗum ɓe mbi accé équitable au semence manam kebgol awdi e mbadi pootal caggal ɗum ɓe mbi accé équitable au financement manam kebgol financement mbadi pootal caggal ɗum ɓe mbi accé à l' eau les défis des femmes manam kebgol ndiyam ko ƴellitagol rewɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe en keeɓi yewtude ɗeɗo toɓɓe sappo e ɗiɗi kono hande yewtere men ɓamtare ndeema tawa ko ballal Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi joni joni o en mbiyat karalla yo hokku men gaaci caggal ɗum gudditen ɓoggol ngol e 33 966 11 99

Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi tawa ko yewtere men ɓamtare ndeema nden no mbiɗen ɓamtare ndeema e série 2 mo théâtre plus caggal nde en limti toɓɓe jewtanoɗeɗe namde meɗen mbiɗen ko holno footi jewte keɓɗa hettade so woni kettiɗa ko jewte manam jewteɗe foof ñoƴƴu goho so woni kettiɗa ko jewte ɗivi ha jooyi ñoƴƴu ɗiɗi so woni a hettima ko ɓuuri jewte joyyi ñoƴƴu tati ɗum ko namnal to banggue sondage manam numéro 32 824 45 59 nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM yewtere men ɓamtare ndeema hande namdi ɗen bandiraɓe caggal nde en kettima série 2 mo théâtre plus jaaduɗo e yewtere men ɓamtare ndeema nden noon ko jiyanɗe moon to banggue série 2 o théâtre plus beete jaɓɓal ngal ene yaadi e gonka men kono kadi to banggue ndeema hande o monikala hol ɓuure e hol kadi nafoore nde heeɓi yewtere nde nden noon bandiraɓe musibɓe tedduɓe ɓoggol ngol udditama e 33 966 11 99 kono en keeɓino naane hettade on mo ganduɗa ko musidɗo men Samba Dédé Diallo en kettotomo kono en mbiyat bandiraɓe yidɓe jokkodirde men kamɓe kala ɓe gudditanama ɓoggol ngol caggal nde ko hande woni colture sérei 2 théâtre plus mo haalirde Timtimol FM e yewtere men ɓamtare ndeema nden noon en kettoto joni joni o intervention Samba Dédé mo haali nane to banggue yewtere nde Timtimol FM nden noon en gudditani bandiraɓe ɓoggol ngol e 33 966 11 99 haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe <hesitation> <hesitation>

c' est ça ndugngu ceeɗu dabbude taw ndiyam ene tawta goɗɗam ɗam

wonde ɗo ha ndugngu mo wuuri

<hesitation> nde mbaddumi e service technique o wii ɗo henna projet nana ɗo joɗani tan ko affaire bassin de rétention mais noon pour yimɓeɓe ɓe gaara ene wawi taw ɓe ganda kono nde émission ngajiɗi mbaɗa o wii wol hewɓe noddimo pour holliddemo beeli nana e guure munen ene jiiɗi wallede e bassin de rétention manam beeli ɗi fewnite taw eɓe ndeema hen eɓe naftoro aussi

nden noon en kettima mawɗo Samaba Dédé ko intervention surtout to banggue hande o eɗen gandi so woni en keeɓi ko wiite bassin de rétention manam beele moftoji diƴƴe tawa en <hesitation> tawa eɗen mbawi remde e taw en jooɓani ɓuuɗu en jooɓani ɓuuɗ ɗiɗi tawa kadi ɗi ɗon beeli <hesitation> ene tawta manam tooɓo ene tawta henna ndiyam ɗam ɗon ɗum ɗon kadi ko hunde moƴƴere kono noon foof ko e darde hande o yewtere men ɓamtare ndeema série 2 mo théâtre plus caggal nde eɗen gandi jewte sappo e ɗiɗi ɓenni hande o namdiɗen bandiraɓe ko hol nafooje ɓe keeɓi e yewtere to banggue ndeema kono kadi <hesitation> hol yiyande mabɓe e sérié 2 surtout to banggue théatre plus saabu so wiyama théâtre plus firti ko maago yaadugo e yewtere kono beele maago ngo ene yaadi e jaɓɓal e gonka yimɓeɓe surtout to banggue ndeema nden noon bandiraɓe yidɓe addude miijoji munen yidɓe jokkodirde men ɓoggol ngol uddaki ko 33 966 11 99 haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi <hesitation> kadi en bismima zeg uji ɗi foof saabu eɗen gandi RRI <hesitation> yuɓɓini walla ni henna e kala nokkuji eɓe mbaɗi hen zeg uji jeetati nden noon ɗo e henna e nder Timtimol <hesitation> zeg uji ɗiɗi nana ɗo henna e Wourossogui zeg nana toon to Sinthiou Bou Makka zeg uji nana toon to Sinthiou Garba toon to Kanel toon to Ndouloumaji Founébé e wondude toon to Taiba Guéyenne <hesitation> ko wiide tan dnedagal zeg uji ɗi aussi kamɓene eɓe mawi noddude gaam jeeyede e yewtere nde e ausi gaam haalde yiyande mabɓe saabu eɗene gandi e kala yewtere woon zeg uji ɗi ganduɗa ko gonoji zeg à l' honneur ene wayno yewtere hande nde caggal nde ko colture kamɓe foof ko yiyande mabɓe miijoji mabɓe e 33 966 11 99 Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi

jaam hiiri alhamdulillah no galle waaɗi ko mawɗum ni bissimilla

ahan

yo Allha waat jaam o ko sokhna Aissata eyyi Diallo jeeri o ko zeg nanodirɓe min beltima merci beaucoup alahamdulillah kamɓe fo mi salminiɓe merci nden noon en beltanima présidente zeg nanodirɓe ɗo e Wourossogui en kettima surtout e ɓuure ɗe o haali ɗe to banggue série 2 théâtre plus holko hewi kooɓe gandano <hesitation> ɓe gandi surtout to banggue ndeema bissimilla
allo
allo
allo Coum Ba
aɗa selli
mawɗum machallah
bissimilla
eyyi Abdoulaye Déme Sylla
seydi Déme aɗa selli Abalye
mawɗum machallah
alahamdulilah Déme
eyyi banggue * eyyi ko yuɓɓinte hen ko foof ko pour ballal yimɓeɓe eyyi worɓeɓe rôle uji mooɓe mbaɗata ɗon ɗi hadde rewɓeɓe gollade pour que heddi ko neɗɗo fatani hadde joom suudu mum gollade ko faate ɓamtare ɓayde noon mi *hande to cuuɗi men debbo mbiyen ɗum oto memɗo walla oto waat ɗum ɗo so debbo addi heɓɓore muɗum yiiɗi wadde projet ko wayno lijuum walla ko faate banggue ñootol walla tappo ngol an gorko o saɗa jogui peeje walla moyen aɗa footi touche demo o yaaka
taade en jii hay touché won haɗɗo hen debbo
<laughs> oto jidomo ha ɓurta par ce que debbo a tottanmo responsable makko ha timma
wallay ndeysan
ko heddi ko noon ko kanko gasnata ko heddi ko kono so toujours tawi a ɓurno jomum tan hoorema gorko o a tardat e ala ko waɗata eyyi taw tan produit ji baɗɗi baaɗi gueseɗe eyyi so dañama produit kam ene foof eɗen gandi produit so arani ɗo footi wonde ɗo tan ene heewi ko bonnata
wallahi
par ce que produit moƴƴi sa waɗe guesa ha taw aɗa andi no footi jours uji wonata hen taw dose o microbe o natti wawde bonnude e nder ɓamduma
ahah
kono hande sa waɗi hen produit taw microbe o footi joɗade ko 7 jours walla 15 jours a ari a jooli hen e nder 3 jours

rewɓe <hesitation> <smacks lips> wayno tan woni hen ƴeftoɓe deedi walla sukaɓe taw ganduɗa ɓallimumen mbawa habtade ko wayno virus <smacks lips> kullon gonkon nder kon woni hen kadi hande so en paari wadde produit o tan janggo looren e nder hen kadi looren
wallay
e banggue kadi coñadidi * gawejeɗe ɓen foof keble ndeemal
wallay
so tawino joni hande campagne ummima guila law <smacks lips> nde kowojeɗe mbawata arde haaɗe daña doole tawata hankkadine ko gueseɗe ɓendi
wallay
eyyi ko ɗum noon tagata noon caɗele ɗe feŋde tardudeɗe ha ɓuurta ɗi keedoya sakket <smacks lips> ɗe garta e guese he
wallay
woni jeeri ndi noon woni maaro ko woni lijumaji ɗi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
wallay
eyyi ligguey noon arani gorko aranani debbo kala bawɗo footi tan ko gollade quoi par ce que théâtre aju ɗi e projet oɗo addimi tan ko famnude yimɓeɓe ne jokkotirɗa ɓenninirɗa golle ma kono ganda o wawi tan ko heɓɓandema ko ni tan poɗɗa wadde ko ɗo poɗɗa rewirde walla ko ni poɗɗa yarude sa reewi ɗiɗon côté ji ne wawi daña hen résultat moƴƴo
wallay
par ce que neɗɗo o ne wawi wonde ɗo patron taw ganduɗa o ala yiyande ko nawra golle kalis <smacks lips> mo jogui o ko nawra vum yeeso
wallay
<hesitation> mi salmini mi jurimama kadi heddiɓe ne jiiɗi nadde
<laughs> merci beaucoup seydi Déme haalama ne waɗi fayida <noise> aussi nden noon en beltanima mawɗo Ablaye Déme toon to Sylla en jettimo en jarimo surtout e famminde yimɓe projet voix de femme dande dow o projet aari ko andinde bandiraɓeɓe <hesitation> golle ala debbo ala gorko saabu eɗen gandi debbo o ligguima o artita koye galle gorko o so ligguima o artirta koye galle nde noon ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa jaam hiiri
seydi Ba jaam hiiri
seydi Sow alhamdulillah
a hiire jaam Ba pullo
mawɗum ni no galle men waaɗi
wallay ko mawɗum seydi Ba
wallay ko noon
kadi en kettima guila e théâtre ajuɗiɗi
wallahi
kadi wonno ko findinde e famminde e famnude woni hen ken ketti ɗenko en dañi hen famuyaji kadi ɗo jiiɗaɗo ndeema wonno famɗani kadi ndeema alana debbo alana gorko wonno ko nafoore woone ndeema en jii ko nafoore meere meere wooni hen
wallahi
kadi hunde foo kadi ko law tan waɗete hunde fo saaha muɗum so heedi tan hucce hen kadi law beele en dañoya hen gartam ƴeweteɗam hen ɗam
c' est ça sokhna Faty
naam
jinmi ko jinmo ko kalanakam e série 2 he hol théâtre weldema
minde kañƴi fo kam eɗi beelimi surtout ma tooɓe mbiyata rewɓe ne pooti hokkede gueɗal mumen

ndeysan
nde wonno ken rewɓe Coumba Ba ken wiyaɓe eɗen dokke fodde meɗen ɗon kam ele weela debbo foof <smacks lips>
yo Allah waat jaam
min kam ɗo ne welimi ha ɓurti ha ɓurti ne kaayi
kono kono to gaynako o bonnata bonnata guese rewɓe ɗon welanima
ala ɗon kay welanimi <laughs> aɗa andi on footi ko yurmade rewɓe so
wallay <laughs>
eyyi ɗon kam o kanko tooñi kadi o waɗi ɗon ko welani rewɓe
yo Allah waat jaam
so debbo daarima reemi kam so <hesitation> neɗɗo aari ñakkiti nanni hen
an
andu on wallani kañum kam rewɓeɓe
wallay ndeysan
sinno mo walluno o taronto en sen pelliti eɗen ndeema yo reeno en
ahah
ɗum tagui kadi ko dukongo ne mawni nde tan haaɓe daari hen ɓe mbi debbo ne footi hebde gueɗal muɗum nde wulla ɗo ɗon min ne weelimi
an <laughs> min wiima noon
wallay ne welami seydi Ba ɗon ne weela en
jarama
kadi ko mbiɗon affaire beeli ɗi ko kadi so toppitama kadi ko hunde wande fayida wande gartam kadi e leydi he
wallahi
so yimɓe toppitima beeliɗi henna ndeewi to rewreteko on kaalinoɗo so yimɓe kettinoma ɗum ndewi to rewetenoɗo tan kadi ɗum ene moƴƴi so wiyama ene mofte ndiyam waɗaya hen liɗɗi ɗum kayi andi ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude Coumba Ba
a nafoore nde woona ndeema tan nafoore

sen daañi kay ɗum ɗo wallahi ko hunde wande fayida seydi Ba
wallay en beltima
wallhi min beltima hen ha woona seeɗa

jarama seydi Sow merci <noise> en beltanima sohkna Faty Sow en jettimo en jarimo <noise> kono kadi en jettimo surtout e wiide hettademo série o foof bisimilla allo alhamdulillah aɗa selli bissimilla inde e yettode o ko kaw Seydou bissimilla wallay bisimilla

jarama Dia

ahan

jarama seydi Dia

wallay

seydi Dia

wallay ndeysan yo Allah ɓeydan en

jarama

wallay ko noon jarama merci beltanima kaw meɗen Seydou Dia toon to Madina Sandé en jettimo en jarimo kadi ko haali ko ko noon tigui <noise> o wii to banggue beeli ɗi so woni ndeema ka <hesitation> naftorima aussi kamɓene kooɓe joom en jawdi maaɓe naftoro nden en jetti musidɗo en jarimo omona e ɓoggol ngol en bismima bandirɓe e 33 966 11 991 caggal nde ko hande woni jofnirde série 3 <hesitation> série 2 en jewti en ciftini bandiraɓe toɓɓe jawtanoɗe kono hande o bandiraɓe holno jiiri série 2 o kono kadi série holno nafoore nde addani bandiraɓeɓe nden noon en beltanima dendagal bandiraɓe hebɓe noddude kono kadi bandiraɓe yidɓe noddude kamɓe kala ɓe gudditanama ɓoggol ngol ha yaaji e 33 966 11 99 taw ko yewtere men ɓamtare ndeema ballal Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral Timtimol FM e jokkodiral AMC affaire mondial Canada e haalirde Timtimol FM tawa ko projet kongngol rewɓe projet kongngol rewɓe dande dow nden noon en beltanima <hesitation> musidɗo men Aissata Diallo wonndude ceerno Ablaye Déme wondude Faty Sow <hesitation> kaw meɗen Seydou Dia en jettimo jarimo ko noonne kadi bismiɗen bandiraɓe yidɓe jokkodirde e meɗen e 33 966 11 99 yewtere men ɓamtare ndeema caggal nde en jewti fodde tobɓe sappo e ɗiɗi en kaali toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa bandiraɓe keei hen famamuya kono kadi mawɗo Ablaye en kettima ko wii o wii série 2 aari ko ɓattinde population e andinde population hande o <hesitation> en ngala so wona ndeema kono noon tinno ɗen goppen rewɓeɓene daaro darde munen to bangguje ɓamtare ndeema bisimilla a hiire jaam no galle waɗi <noise> en jetti musidɗo en jarimo kadi en mbimo ya garta ala ko bonnata ko 33 966 11 99 <noise> en jetti dendagal yetti yankoɓe jaam hiiri
eyyi salaw Bouré ko Aissata Diallo artema
ahan Aissata ustu radio ngo seeɗa mi weltima
eyyi ɓeydi weldemi e série deux foof ko rewɓeɓe keedani hen caggal
wallay ko noon ndeysan
wallay ko noon min mbaɗa wawi wiide ni ko rewɓe ɓurna ɗum
<hesitation> <hesitation> par ce que ko projet kongngol rewɓe daande dow
wallay wallay
<laughs> ko ɗum waɗɗi
kamɓe rewɓe keedani hen caggal
yo Allah waat jaam
andi an hande sa wiiyama ya reem ko nafoore
wallay
saabu ɗum sa reemi <hesitation> sa dañi hen ma ma woon ko naftuma hay saɗa ñagotono joom galle ma sa reemi a yeeyi a dañi hen hunde ko joom galle ma hokkuma foof anne ko dañƴa ga ko ma ma ɓeydat tan
wallay ɓeydat tan ndeysan
ko weltare tan kadi no fewi
<laughs> merci min ɓuuri weltade
vraiment série deux o théâtre fra plus o omo weeli ha maayi so saagamen wona ɗo o haɗanno o jokkanno ha ɓooya
ndeysan yo Allah waat jaam séri 4 nana lawol
<smacks lips> <laughs> ɓeydi weldemi hen foof ko * ñanden mbiɗa wonde ka poɗɗo halde a haalat ɗo min ɗon ne welami
ndeysan <laughs>
to mbiɗa wonde an hoorema rewɓe ne joogui droit haalde kalat ɗo
woni baatu momi noddaka notimi o
wallay <laughs> to pobɓuɗa ɗo tan oɗo * de
wally ndeysan
eyyi yo Allah waɗan en jaam
a jarama merci Diallo
<laughs> a jarama Ba
merci mi weltima <laughs> <noise> en beltanima sokhna Aissata Diallo en jettiɓe en jarimo o wii kanko ɓuuri weldemo foof koto garmi e baatu ɓe mbi mi haalata mbimi mi haalat te kadi baatu o mi noddaka en tout cas alay saago ɓe mbattora rewɓe par ce que ɗon sen keeɗima fiirti ko rewɓe dal kala ko haala e wuuro so woni ene fewnitiɓe e so fewnitakiɓe foof kooɓe jaɓoɓe nden noon alay saago so fewnitiɓe ɓe kala kadi holko waɗi fewnitiɓe so fewnitaki kadi ɓe kaala holko fewnitaki hen kono wona tan kayi kala ko taaƴa wiiye henna rewɓe ndewe caggal alay saago rewɓeɓe gadda miijoji munen sukaɓeɓe gadda miijoji munen worɓeɓe gadda miijoji munen mawɓeɓe gadda miijoji munen miijojiɗe ndendine tonggue nden noon ko ɗum nafata wuuro ko nafata leydi ko ɗum nafata kadi <hesitation> rendo nden noon musibɓe tedduɓe en beltanima bandiraɓe kono kadi en baismima bandirɓe en jetti aussi <hesitation> zeg uji ɗi foof kono en teedinomaɓe kamɓe foof ene wayno ko zeg nanodirɓe tan heeɓi noddude en calmini dendagal zeg uji <hesitation> jokkodirɓe e haalirde Timtimol FM tawa ko zeg uji ɗi ganduɗa e kala saaha <hesitation> ene mbaɗa <hesitation> accompagne manam ene mbaɗa participâtion e jewteɗe no hannirta ni kamɓe foof en beltanimamaɓe en jettiɓe en jariɓe kadi en mbiɓe yewtere men ɓamtare ndeema koko jokki tawa ko ballal Allah e ballal RRI radio rural international kono noon en mbawa jofnude yewtere nde tawa en jettani ɓenɓe ganduɗa ko technicien ji ɓenɓe ganduɗa ko oppoɓe hajiji munen e hammuji munen jooɗo gaam tottude yewtere nde haqqe mum manam bisme e yewtere nde tawa ene jaabo namde nde ɗe no hannirta ni tawa kadi bandiraɓe ene keeɓa hen nafoore en jetti on mo ganduɗa ko gardiɗo <hesitation> DRDR manam ko <hesitation> ko gardiɗo kala ko fewti e ndeema e dewan Matam en jetti aussi ceerno Babacar Aliou Seck en kettima yewtere ɗimmere ko kanko ari gaam haalde ko fewti e fodde debbo konokadi fodde kala neɗɗo to banggue l' islame :frako haali hen <hesitation> en jatti aussi Madame Kane Awo Diallo kanko joɗaniɗo henna service départemental mo agriculture en jettimo en beltanimomo surtout kankone e accude haaju makko e tampere makko jabade namde ɗe jabade yewtere nde en jetti aussi Madame Awo Sy kankone e beltanimomo no hannirta ni noonne beltaniɗen aussi sokhna Mame Balla Kallogua observatoire genre e kala jewte omo jeeye hen no hannirta ni

ko noone jettuɗen sokhna Deiynaba Sy toon to Sinthiou Boubou Makka e dendagal remoɓe wonɓe toon to Sinthiou Boubou Makka

Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi en beltanima bandiraɓe foof en jettiɓe en jariɓe <hesitation> kadi en ñaguimaɓe yafuya eɗen mbiya e kala saaha wona ko neɗɗo yiiɗi ko dañata koko dañiko o ɓamata en jetti Allah no fewi aussi

en jetti aussi Mouhamadou Nourdine Ly secrétaire municipal mo commune Wourossogui en beltanimomo no hannirta ni kankone o jeyama e yewtere <hesitation> série 2 mo haalirde Timtimol FM e théâtre plus ko noonne kadi beltani ɗen gorko mo Dianjjoly on woni Abdoul Ndiaye en jettimo en beltanima aussi Abdrahamany Ba ko nonne beltaniɗen Ramatoulaye Kane <hesitation> ɓurɗo andirede Toly Kane joguiɗo caatal rewɓe to banggue SAED en jetti aussi sokhna Aissata Diallo wondude sokhna Binta anne sokhna Aissata Ly nden noon musibɓe tedduɓe <clears throat> hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema tawa ko balla Allah e ballal RRI radio rural international e jokkodiral AMC affaire Mondial Canada e haalirde Timtimol Fm ene wayno ko hande woni yewtere sappo e tato ɓiire taw ko jofnirde série 2mo théâtre plus en beltanima bandiraɓe foof noon e kuuɓal ene wayno yewtere nde caggal nde en kettima série ji ɗi foof namdal men to banggue sondage manam e 32 824 45 59 ɓe mbi ko holno footi jewte kebɗon hettade so woni on kettima jewteɗe foof ñoƴƴe 1 so woni kettiɗon ko ɗiɗi ha joyyi ñoƴƴe ɗiɗi so woni kettiɗon ko jewte ɓurɗe <hesitation> o tati manam ɓurɗe jooyi ha tati <hesitation> ñoƴƴe tati nden noon namdal ngal ɓe mbi ko holno footi jewte kebɗon hettade so woni ko jewteɗe foof ñoƴƴe goho so woni kettiɗon ko jewte ɗiɗi ha joyyi ñoƴƴe ɗiɗi so woni on kettima ko ɓuuri joyyi ñoƴƴe tati nden noon bandiraɓe musibɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema ko ɗo série deux théâtre plus joftiri e bandiraɓeɓe kono noon gande enen jooki e série 4so hawri welede jomiraɗo caggal nde en mbaɗi série 1 et série 3 ko hande woni jofnirde série 2 inchallah série 4 nana e lawol kono en jetti bandiraɓe foof en jetti bandiraɓe RRI hono noon jettuɗen bandiraɓe AMC affaire mondial Canada jettuɗen dendagal bandirɓe hebɓe noddede nooti hebɓe kadi noddede taw dañani joot hebɓe kadi jeeyede hen to banggue conseil aji e gueɗe goɗɗe kamɓe foof en beltanimamaɓe kono zeg uji ɗi foof jettama jarama saabu e kala saaha kala nde pindin ɗenɓe mbiɗenɓe audio nani ɓe jabtoto en no hannirtani nden noon kamɓe foof ɓe mbiyam gacce galama nden noon musibɓe tedduɓe yewtere moon ɓamtare ndeema on beltanama on jettama ko musidɗo moon banimon debbo ɓinguel yummon Coumba Hammady Ba to karallagal ko Oumar Sall on mbiyama yo Allah hokku en tawede kadi série 4 ha jofnen ɗum no hanirta ni Allah kadi waɗa hen suturu ndeemaka rewa lawol daañen kadi ken cikkano e ndeemaka tawa ko ballal Allah e ballal RRI tawa ko prjojet voix de femme manam kongngol rewɓe dande dow on jettama on jarama